Omudaala nga gwi dwireku ebyokulya ebye ndawulo. Waliwo pipirii, kamulali, obutungulu, ehnanha

Eno paaka ya takisi. Etakisi edindi diri kuyingira edindi diri kufuluma. Abantu bali kutambula.

Ono mutunzi era alikutunga ebintu bye. Tubona wano obuguwa, twabona makansu, twabona ekyuma kye. Omwami ono atyaime. Ayambaire esaati enderu era ali kumulimo gwe

Luno lugudho lusabaza bantu mumotoka nhi kupikipiki. Ghaligho emotoka edhiri kutambula, nemu kudho ya langi yakasayi. Omusadha ali kuvuga pikipiki ye, kumukonho ogwo omugodha, ghalihho selo eya mafuta, yasigibwaku langi ya kyenvu.

Elyaato eriri kusabalira kumaadhi nga lyeitiise ebiibo lighandiikilwaku ekigambo Impala Cape Town.

Ghaligho enhumba enkaile. Mu maiso gaayo ghaligho akayu akaboneka obubi. Kano akayu ketoloirwa kasasilo.

Abantu bangi ba kungeine wansi mu muti omunene. Ghaligho akagaali ke basimbye agho. Tubona omusaadha nga alikusindika omuzeyi mu kagaali akabatesobola nga alimutwala kumpi no muti.

Dhino nsuluminhi edhebika ebyendhaghulo, ghaligho edho endholigedholige nhi ghuuzi, ghaligho edho edhiri mu kala, langi eya kasaayi, ghaligho edho edhalukibwa mu ghuuzi.

Embuzi, embuzi dhemereire kumpi no mwiga mukasikosiko kumpi no mwiga ogulimu agabaale aga bba na maadhi nga gali kukulukuuta

Aakatale nga keidhwire abantu baangi nhe midhala egyendhaghulo. Manviiri dhirimu obuyumba yumba , eghaya dha masanhalaze dhi bitagana.

Omuntu agemye ekyenandha ekibisi ne mikono gye ebiri, ekyenandha kyaseime inho omunhwa.

Ekibira ekikunhanhizibwaku omuliro, kiri kuya. Kyokyikya emiti. Omwoosi mungyi guli kuva mu kibira omwo. Nhi mu ibanga gulimu.

Ente nhingi diri kutambula, ente da kala ya kisitaka edirina amayiga agakula ni gawola. Wagati mudho waliwo ente erimu amadowadowa ameeru ni kisitaka

Empiso enhiingi nga badhisonseike mu bu bokesi bwadho, bokesi bwadho. Munda omwo baghandhisemu obupapulo obuliku ebigambo.

Kano akasolo, kailugavu kalina ebyoya bingi omunwa gwako n'enindho bilugavu, amaiso mailugavu, kalimukibira.

Abantu bali kutambula. Ghaligho ghanho omusaadha ali kusilingisa akagali ke. Einhuma ghe ghaligho abaghala abali kunyaginga amakinha. Kumbali kumukonho omugodha ghaligho obwaana obwegemye munkendhe balikulingilira abakinhi.

Omusaadha ayambaire saati eya langi ya bululu nga akubye ekikalu. Atyaime nga yetantaile baafu elimu akasumbi kaali kughumba.

Ekigira ekibita mu nsiko siko, nga kigya eri amayumba amangi. N'emiti nga gyetoloile amayumba ago. Ghangulu, ghaligho ebile.

Sitenseni ghe banhwera amafuta. Ogha pikipiki agyiire okumugha amafuta. Ghaligho omusaadha ayambaile ekidhoozi kya colour ya kasaayi alimugha. Emotoka eyemeleire ghambali. Akatebe ka colour ya bululu, laangi ya bululu. Omukazi ali mumbali